ŋutsu kple nyɔnu wo le xɔme, ŋutsua do awu yibɔ, edo godi dzĩ, nyɔnvia ha do awudzĩ edo dzins, wo le adzɔge ŋkpɔmɔ kpɔm, atikutsetsewo le ekplɔ̃dzi le wo gbɔ.

Ɖevi aɖewo le tɔ me le fefe fem wole balu dzi wo sugbɔ etsia ƒe amadede de ama blu nyɔnuviwo ha le eme